Toeram-piantsenàna iray mivarotra karazana mofo vita avy ao anaty lafaoro ary misy ireo hanitra isan-karazany mamy, masira ary ny vidiny koa dia samy hafa.

Takelaka fotsy mitondra ny anarana"Andasibe" ary feno zava-maitso eo manodidina azy izay natao ho an'ny mpizahatany na ihany koa ny olona eto an-toerana.

Poaketra iray vita avy amin'ny tanana akora nampiasaina dia ny rofia miloko volontany. Ny tahony miendrika boribory ary misy lava ihany koa. Mahazaka entana maro ao anatiny ary afaka hatao fitondra sakafo.

Sary famantarana miisa karazany telo ho ana Orinasa telo ihany koa, ny iray miloko fotsy ary misy mena; ny iray miloko manga ary misy fotsy ihany koa; ny iray dia miloko manga be ihany koa ary misy loko fotsy.

Mpitandro ny filaminana maromaro mitandahatra eo amin'ny fiara izay misy azy. Manao fanamiana ahafantarana azy toy ny satroka miloko mena, ny akanjo miloko maitso ary ihany koa ny fiara izay misy marika miloko mena, manga, fotsy ary misy ny anarana ahafantarana azy ihany koa.

Fanamboarana trano manara-penitra miendrika jeometrika toy ny efajoro ny rindrina ary ihany koa ny loko maro samihafa karazana mandravaka azy fotsy, maitso, volondavenona, volontany kely. Ahitana hazo mirary ihany koa ny ambonin-drihana.

Feno tanàna ny toerana nohon'ny fiavian'ireo mpizahatany sy ireo mpifindra monina izay misy eo, ary maitso koa ny vonikazo eo antokontany.

Sary famantarana miloko fotsy ny tokotaniny. Ahitana ny anarana torapesaka foanana miloko mainty. Misy sarina kaopy fisotroana, ahitana sarina fitaovan-dakozia toy ny sotro, antsy ; mipetraka eo anoloan'ny trano ilay sary famantarana.

miravaka lokoisakaraza ny ilay trano eny fanadeny tamboo aza toy ny lokomainty fotsy mena ary volondavenina ihany koa